Barka dai wannan hoton da kuke gani hoton yara ne suke rike da cincin fulawa. Wannan cincin an yi sa ne da fula da man gyaɗa da sikari da kuma madara na shanu, sai ki haɗa kayan nan shi ne za ka sama fukawarka da sikarinka ka samu butter naka ka samu abun awo ka auna ka gani, wane irin yawa ka so ka haɗa idan mai yawa ne idan kuma kaɗan ne sai ka kwaɓa waɗannan kayayyakin Za ka iya sa kwai ka haɗa da shi, sai ka kwaɓa shi wuri ɗaya. Kuma an fi son ka sa hannu wurin kwaɓin ko kuma ka sa abun jiyawa idan da hannu za ka sa sainka wanke hannunka sosai kafin kasa hannunka a ciki. Bayana ka sa ka kwaɓa sai ka ɗau yis ɗinka ka sa a ciki sai ka rufe. Bayan 'yan awanni ko mintima lokacin ya riga ya kunburi sai ka shinfiɗa shi ka kawo wuƙan ka ya yayyanka shi, ƙana-ƙana yanda kake so idan manya kake so, amma wannan ƙana-ƙana aka yayyanka shi sai ka kawo man gyaɗanka bayan ya fara tafasa a man gyaɗan sai ka zuba a shi a ciki kana zubawa kana soyawa sai a canza........

Wannan fanke ake ce mai da Hausa, kuma fanken ga shi na a cikin roba kwanon roba da yawa. Yadda ake fanke, abun da ake fara samu shine fulawa. Bayan ka samu fulawa, zaka samu sikari bayan ka samu sukari za ka iya haɗa da yis da kuma madara ɗan kaɗan in kana so. Bayan ka ɗauko fulawar ka sai ka kawo yi ka kwaɓa fulawar ka sa mata sikari, ka zuba mata yis ɗan kaɗan duk ka haɗa ka kwaɓe su gabaɗaya a cikin roba ko ko a cikin wani abu mai ɗan zurfi. Sai ka rufe, bayan ka rufe sai ka bari yayi kaman minti talatin ko arba’in ko kuma awa ɗaya, sai ka buɗe lokacin ya riga ya kunbura ya taso sosai. Sai ka samu mangyaɗan ka, ka zuba a tukunya shi ma bayan mangyaɗan yayi zafi, yayi zafi sosai sai ka rinƙa ɗibowa da cokali ko kuma da hannu, yawanci anfi yi da hannu kana zubawa a ciki. Daga kalar da ka kwaɓa shi fari za ka ga ya canza kala ya fara kaman jaja-jaja. To lokaci cewa fanken ka.

A wannan hoton za ka ga kifaye a cikin matsala sunan kifin ana ce mai tarwaɗa kifaye suna da yawa amma ba yawa ba sosai. Tarwaɗa wani kifi ne da yake rayuwa a cikin ruwa. Kuma tarwaɗa na da fadin kai tana da gidon abubuwa kamar gemu guda biyu a wannan hannun gefen na dama. A wancen na hagun za ka ga wasu abubuwa guda biyu kamar gemu ana ce musu gemu guda biyu dogaye. Tarwaɗa na da mugungirma sosai. A lokacin da ka je kamun tarwaɗa za a iya samun tarwaɗa mai girma sosai. Saboda akwai bikin da zuwa na argungun na ga kamun kifi za ka ɗauki tarwaɗa mai ki kilo ha sun da wani abu. Tarwaɗa yana daga ciki kifayen da suke rayuwa a cikinruwa ko kuma a cikin laka, za ka iya samu a cikin tafki duk ana iya sumun tarwaɗa a wannan wurin. Yawancin kalar tarwaɗa baki ne sosai kuma ana kiwon ta tarwada a gida ka sayo ƙanana ka yi musau guda ka zuba ruwa ko ka samu roba mai faɗi sosai ka zuba ruwa ciki ka sayo ƙananan tarwaɗa ka zuba su a ciki.........

A wannan kankana kenan hoton kankana ne a cikin gona wanda ta girma ta kusa firbi amma ba a gurbe ta ba tukun saboda ta a da saura lokacin da za a girbe ta tunda bakin bai fara bushewa ba, anna ne za ka ga ta kore shar tare da ganyayyaki cikin tsakiyar gona. Kankana an fi yawan noma kankana a inda yashi yake a nan Arewacin Nijeriya saboda ita abun da take yawan amfani da shi ,shi ne sanyi da kuma ɗan danshin ruwa ba ta son ruwa sosai duk a inda ake ruwa sosai ba a noman kankana ko an noma ta ba za ta girma ba sosai sai dai ta fito ɗan kadan. Amma a Arewacin Nijeriya mufi nimanta, musamma a jihohi irin su sakoto, Kano jigawa da kebbi sun fi nomanta saboda su suna da yashi sannan ruwan samansu ba a yawan yi musu ruwa sosai da kuma sun fi sauran jihohin sanyi sosai da suka fi noman kankana. Ita kankana kashi biyu ce akwai mai kakin soja akwai wanda ba ta da kaki wanda ake ce ma mai yashi. Ita mai kakin soja za ka a ganta tana da baki-baki

A wannan hoton hoton manomi ne a gina ya nuna cewa ya fara girbin abun da ya shuka ga shi nan a kan dankali a bayansa kuma akwai buhuhuna wanda aka zuba dankalin a ciki qna ci gaba da girbin dankali lokacin ya yi ga shi nan saman dankali ya yi murmushi da hula da riga saye kore yana murmushi na abun da ya shuka ya zo girbi A wannan irin lokacin manoma suna musamman loakcin girbi bayan sun gama wahalhalun noma ban ruwa zuba taki da sauransu a wannan loakcin ne suke samu ribar abun da suka yi. Wannan noma da kake gani noma dankali, noma ne wani lokaci da ake yin sa a lokacin rani musamman lokacin sanyi wasu kuma sun nomansu musamma ruwan sama ya kusa daukewa saboda ba ya son ruwa sosai. Ba za a sama abun da ake so ba. Shi ma dankalin yana daga cikin jinsin rogo doya da saran abunuwan da suke yi a ƙasa a yashi. Shibdankali da kake gani ana nomasa soau biyu ne da lokacin rani

A wannan hoton tarin masara ne aka zuba aka tara su a guri ɗaya, za ka gane akwaijwani mai kore-kore da kuma wanda ya fara bushewa. Masara da kake gani a kudancin Nijeriya an fi noman ta amma a nan Arewacin Nijeriya ba ko ina ake noman ta ba saboda ita tana daga cikin abubuwan da suke son ruwa sosai. Kuma an fi ruwa sosai a kudancin Nijeriya. Masara a kudancin Nijeriya ana nomanta ma sau biyu fiye da sau biyu har ma sau uku. Amma a wannan hoton za ka ga an girbe masaran ne, aka zo aka zube ta wuri ɗaya wanda ba a fara shirshirye ta ba, ba a fara cire ta daga cikin ƙwaran abun da ya rufe ta ba. Sannan a cire a sa a buhu ba.. Aa ba a fara wannan ba tukun, abun da aka yi dai kawai an je gona bayan an ga ta fara bushewa, aka sa adda ko kuma lauje aka girbe. Bayan an girbe aka zo aka fara cire 'ya'yan za ka zo da wuƙa ko kuma ka zo laujen ka yayyanka ko kuma za ka iya sa hannu ma ka ciccire su. To abun da ka yinkenan ko aka kawo nan aka tattara. Kafin ka fara girbe masara za ka fara gani

A hoton nan abun da aka nuna a nan namijin goro yana daga cikin nau’ikan goron da muke da su, akwai na mijin goro sannan akwai ainihin goron da ake ci anfi samun waɗannan gorukan a kudancin Najeriya a nan arewa ba a noman goro se dai a kudancin Najeriya amma kuma a nan arewa an fi cin goro a wannan hoton na mijin goro ne wanda aka walbe cikin sa ga ka fari ne sol, sauran kuma za ka ga ba a kwalbe su, ba za ka ga jikin su jajaja sun canza kala ko in ce sun fara bushewa. Na mijin goro yana daga cikin goron da ake amfani da shi sosai wajen magani, za ka iya cin sa zalla yana da ɗaci ba irin kaman wancan goron ba ɗayan goron be da ɗaci kaman na mijin goron. Na mijin goro ya fi kowane goro ɗaci anfanin sa yana anfani a wurin cutar maleriya ko ciwon ciki ko ku mutum ya ci wani guba za a iya a ba shi na mijin goro yaci koko ya haɗa da wani abun ana haɗa maganin gargajiya da shi. Shi na mijin goron ɗacin sa baya illa ɗacinsa yana daidai da jikin mutum ba irin sauran goron ba ne wanda ba su da amfani a jiki amman shi.

Wannan hoton mace ce take tafasa ruwan zafin za a ga ruwan zafin ya tafasa sosai ga shi ta dauko tana son ta juye a cikin wani kwanon. Shi ruwan zafi ana iya abubuwa daban-daban da shi za ka iya tafasa ruwan zafi ka yinwanka da shi ka sirka shi da ruwan sanyi kaɗan. Za ka tafsa kafin ka yi abincin. Ruwan zafin za ka iya ɗaukar shi ka zuba shi a sauran kayayyakin kamar za ka wanke kaya kamar wanda suka yi dauɗa sosainko suka fara wani. Za ka tafasa shi ka hada da ruwan sanyi ka sarka shi ka zuba a ciki. Ruwan zafi za ka iya yin shayi da shi, wurin cin qbinci za ka iya yi. Shi kuma ruwan zafin a wann hoton kamar hada abinci za ta yi. Shi ya sa bayan ta tashi ta hanyar gargajiya ta hada take son ta zuba a wanin kwano sannan ta tuƙa garin kwakin ko kuma kwanen da za ta yi wa yara. Don da alama cewa wannan a kauye take ba birni birni take ba. Idan ka duba wannan ba kitchen ba ne kamar a bayan gida ne ko kuma a gefen gida aka haɗa wannan kayayyakin.

Barka dai wannan hoton da kake gani hoton fure ne kore na ɗaurawa shidai fure yakasu kashi da yawa akwai wanda ake shukawa ake amfani dashi aci sannan kuma akwai wanda ake sukawa ne kawai yana bada kamshi kuma yanada launika daban daban daban na farko zamuyi magana akan wanda ake amfani da shi kawai batare da anciba kira waɗannan furen anfi samansu kudancin Nigeria ko a wasu ƙasashan nanma anasamu amma ba sosaiba saboda sedai ankawo musu daga can su kawo nan se su dasa to furen ya kasu kaloli ne akwai me ja akwai me shuɗi akwai me me wannan, wanka tarwaɗa sannan yadan ganci wani irin furen kake so akwai mai tsayi akwai kuma mara tsayi ɗayan hannu kuma akwai furen wanda dake amfani dashi kuma ake cin ƴaƴasa amma anan ƙasar hausa nan arewacin Nijeriya be fara bunƙasaba tukun sedai can irin ƙasashen waje sune suke amfani da irin waƴannan furanni kaga sunyi yanka sun ɗauko sun dafa sunci mudai kawai amfani kawai mukeyi dashi mu daddasa acikin gida ko agaban gida ko a bayan gida ya ƙara ƙawaita gidan gidan yai haske yafito ko kuma yabada iska har mutumi ya fito ze huta irin waƴannan furanin suna bada haske musamman dogaye la'alla da akwai yanda suke dai tsayi kaman bishiyoyi to ɗayan hannun kuma furanin da ake amfani dashi ake ci su ne kaman su ɗaurawa ɗaurawan mai ƴaƴa ta sama itama za a iya sata aciki firanni

A wannan hoton za ka ga yadda ake haɗa manja, za ka ga kwakwar manja da ɗan ludayi kuma an zuba a cikin kamar wani kwano ko tukunya ana sarrafa shi yadda ake yin ko yadda ake dita da manja kenan. Ita kwakwar manja ana samunta ne a kudancin Nijeriya ba a yawan samun ta a nan Arewacin Nijeriya ita ma ta fi son in da ake ruwan sama sosai. Sannan 'ya'yanta za ka gansu ja ja ja da kuma ɗan baki-baƙi a jiki. Kuma yawancin bishiyar tana da tsayi akwai mai tsayi akwai wanda a ƙasa take yin 'ya'yanta da kuma wanda ake cewa agric da turanci, akwai kuma wadda a jeji take yi. Duk waɗannan kwakwar manjan haka suke. To a wannan hoton za ka ga kwakwar manjan an fara dafawa an fara tatse manjan daga ciki, za ka ga kwkwan ya fita ya fara fita daga jikin manjan. Sannan wasu kayayyakin daban za ka gansu su ma kamar irin bishiya kaya-ƙaya daga jikin kwakwar manja su ma sun fara fita cikin tukunyar za ka ga ludayin ga shi shi ma ya fara daukar manzan da aalamun manjan ya fara fita daga cikin kwakwar. Ita kwakwar manja ƙanana ce ba kamar irin kwakwar da muke ci ba. Kwalwar da muke ci babba ce ta fi kwakwar manja girma.

Wannan hoton, hoton yaro ne a gona yaro ne sanye da rigar sanyi mai hula a gona. Da alamun cewa ya zo cire wani abu ne a cikin gona domin ga shi ya miƙa hannunsa kan wata bishiya yana cire wani abu. Gonar za ka ganta gonar babban gona ce kuma gonar za ka ganta kore shar da alamun cewa ta kusa girbi, ba ta kai girbi ba, kuma ta fitar da 'ya'ya abubuwanta su yi kyau sosai. Tunda a lokacin da gona shukar ginar ta zama kore sosai kuma ta kusa tamsayin yaron yana nuna cewa gona ce mai taki. Sannan gina ce wanda take da lafiya ba gina ce da tsatsa ya fara ko wani abu ya fara cin 'ya'yan ba. Daga nan za ka hango wasu bishiyoyi ga su nan a baya a gefen da yaro da yake. Daga nan kuma akwai shukar da aka yi kamar shukar masara. Shukar masara ta fara fitar da 'ya'ya a jikinta amma kuma ta ba gurma ba. Shi dau wannan yaron da alamaun aiko shinaka yi ya zo ya cire abu a gona ko kuma ya taho gona tare da mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko ƙannansa ko kima shi karan kansa ne ya shigo gonar don ya cire wannan abu ya yinwasa da shi ko ya kai gida q yi amfani da shi.

A wannan hoton hoton da aka nuna hoton yaro ne yana murmushi yana cikin gina gina r kuma kamar gonan attarugu ne irkn na bayan garin nan. Za ka ga yaron da rigar sanyi mai huka ya fito yana yawo a cikin gina wata kila son yake ya cira wani abu da za a yin amfani da shi a gida ko kuma ya zo yana duba gonar ne kawai babu abun da zai yi cira. Musamman irin yaran nan ne da suke zuwa cikin gona suna wasa ko kuma su bi iyayensu su shigo cikin gona su taimaka musu da aikin yi. Da alama yana dag ciki da iyayen waɗannan yaran. Idan ka duba za ka gan shi a tsaye ba wani abu yake yi ba, ya tsaya ne yana kallon bishiya kimanyan murmushi. A irin waɗannan lokutan ya kamata a ce ana hana yara zuwa gina saboda mai yuwuwa akwai dabbobin da za su iya illata su kamar irinsu maciji ko kuma wata dabba wanda bai kamata ba. Saboda yaro a bar shi shinkadai ya je gona baia da amfani sai dai s hada shi da wani ko kuma yayansa. Amma fa indai gina na bayan gari ne babu wata matsala zai ita zuwa shi kaɗainya ciro abun da zai ciro a yi amfani da shi a gida.

Barka dai a wannan hoton hoton abun da aka kama ne za ka ga a can ƙasa za ka ga yara guda biyu suna kama kifi a tafki hotonsu dai bai fito sasai ba, ya fito bishi-bishi-bishi haka yana nuna cewa dai aiki aka. Amma hoton kifin ya fito sosai saidai babu kai, gangar jikin ne kawai. ya nuna guda biyun ba sa sa riga ba, a tuɓe suke to a duk lokacin da aka zo irin haka wajen kama kifi yawancin masuntan ba sa sa riga sai dai su sa wando, saboda ruwa za su shiga in am atabki ko a rafi ko a gulbi haka shigan da suke ke nan yauwa daga nan sai su ɗauki homa su riƙe homa wasu kuma ka ga sun riƙe su yi amfani da hannunsu zalla wannan ma su amfani da hannu zalla wannan tafki za su shiga amma waɗanda suka riƙe homa su ne za su shiga rafi ko kuma gulbi wajen kamun kifin. A kodayaushe ana so mutum in masunci ne ya yi shiri mai kyau kafin ya shiga kamun kifi ba wai haka kawai zai shiga ba saboda ruwa na da hatsari sosai Akwai irin dabbobi dabam-daban bayan kifaye a cikin ruwa. Akwai irinsu kada Akwai irnsu dorinar ruwa, duk waɗannan suna da illa ga mutane in ya zo suka samu mutum a cikin ruwa ba ma mutum kaɗai ba hadda kwale-kwale ko kuma jirgi suna mai illa sosai a cikin ruwa bayan nan in aka tashi kamun kifin Akwai waɗanda ba sa ma shiga, za ka gan su a bakin ganga a bakin tekun ke nan sun riƙe komarsu ko kuma sun riƙe mari ko kuma dai wani abu haka na kamun kifi sai su tsaya ba sai sun shiga ruwa ba. ba sa cire riga takalmi ko kuma hula zama kawai za ka ga sun yi sun samu ɗan namansu ko kuma tana sai su sa a bakin marin da za su jefa su kama kifi da shi. suna jefawa acikin ruwa in abun ya ɗan yi minti biyu ko uku ko huɗu haka in kifi ya kam, za ka ga abun yana ta motsi yana gargaɗawa shi ne ke nuna alaman cewa e sun kama kifi ko kuma sun kama wani a bun sai ka ga sun ja shi sama sun fito da abun da suka kama.

A wannan hoton, za a ga hoton mutane ne ɗaya biyu, uku, huɗu, biyar har zuwa shida suna aikin cocoa. Za ka ga a nan gefen an tara cocoa wansa ba a bude ba bude cikinsa ba. Awancen bsngaten kuwa za ka ga wajen mutim huɗu ne sun bude ko suna buɗe cikin cocoa suna cire ya'ya ana ajiyewa a gefe. Sannan kuma sauran ɓarin na jikin kuma shi ma ana ajiye shi a gefe. A hoton ma za ka ga mutum a sama na cocoa da aka tara yana batun ya cilla masa cocoa. Ita harkar cocoa ba a ywan yinta a nan Arewacin Nijeriya, ta fi yi ne a kudancin Nijeriya inda aka samun ruwa da kuma sauran ita ce sosai. A can an fi nomanta domin tana daga cikin abubuwan da ake fita da shi ƙasar waje domin samun kuɗin shiga. A Afirka inda aka fi noman cocoa ɗin an gi nomanta a gina Ghana ma sun fi nomanta, tana daga cikin abun da yake sa su sama kuɗin shiga cikin ƙasar tasu. Mu kuma a na Arewacin Nijeriya ba ma nomanta sai dai kudanci Najeriya mun fi nomanta ba sosai ba kamar kasara Ghana. Ita cocoa ana amfani da ita ne a matsyin dama ana sarrafa ta zuwa abubuwan kamar abubuwa da dama.

Barka dai wannan hoton yana ɗauke da hoton kokon hoton kokon ƙwaryar kokon ne a jikin hoton wannan yana da launins kore ne bai gama nuna ba. shi ƙwaryar koko a ciki ne ake samun ƴaƴan kokon idan ya nuna. amma awannan lokacin bai nuna ba yana haɗe da bishiyar kokon. Yawanci irin wannan kokon an fi samunsa a jahohin wanda ba Arewa ba, irin in da ake samu manyan dazuzzuka haka Kamar nan Arewa ba mu da daji ba mu dairin ƙasar da za mu shuka koko ta kama. Am fi samunsa a Kudancin Najeriya. ko ƙasar Inyamurai ko Yarabawa su suke nomansa, su ma ba sa nomansa sosai amman dai yana nan cikin kayayyakin da suke nomawa don samun kuɗin shiga. bayan haka. Irin ƙasashe maƙabtan ƙasashe kamar irinsu Nijar irinsu Ghana irinsu Benin sun fi nomansu sosai. Na ce Nijar amma ɓarin wasu gari daga NIjar ba can cikin Nijar ba wanda suke haɗa iyaka da Benin da kuma Ghana sun fi nomanshi sosai. to wa'innan shi ne yake kawo masu kuɗin shiga idan suka noma shi suka daddasa shi sosai, sai ya fara in ya fito ya zama bishiya bayan ya zama bishiya ya fito da irin wannan ƙwaryar ƙwaryar ta fara canja kala daga shuɗi sai ka ga ta koma kore. Daga kore wani lokacin ta koma shuɗi ashi yake nuna cewa eh ta nuna, ƴaƴan sun nuna sosai, ta riƙa. ya isa girbi bayan an girbe shi sai azo a fafe ƙwaryar da ƙoƙon bayan an fafe ƙwaryar da ƙoren sai a zo a cire ƴaƴan a sahnaya bayan an shanya su an shanya sun bushe sosai sai a zo a sa su acikin buhu, buhu dai ba kowane irin buhu ba, buhun da irin wanda ake sa ma albasa to irin wannan buhun en ake sa ƴaƴan bayan an zuba ƴaƴan sai a zo a a auna akai su wasu ƙasashen. a wasu ƙasashen su ba sa nomanshi kamar ƙasashen Turai sai dai kawai su a kawo musu su sarrafa shi su yi bayan sun sassarafa shi sai su kawo shi kuma su sake maida shi ƙasar Africa in da muke amfani da shi wurin shayi wurin haɗa kayan laƙumashe waurin haɗa kayan abubuwa da dama. Mu daii ba ma sarrafawa abun da kawai muka fi yi shi ne mu noma mu kai wasu ƙasashen mu samu kuɗin shiga Wannan abun yana kawo kuɗi sosai yana kawo kuɗin shiga. ga ƙasa. Musamman da shi kokon da goro da sauran kayyayaki irnsu tumatur da albasa da tafarnuwa duk suna kawo mana kuɗin shiga sosai.

A wann hoto za a ga hoton mace ce tsohuwar mace ta zo ta yi sanyar 'ya'yan cocoa da ake cirowa a cikin dama shi ya'ya ake cirowa ake amfani da dhi bayan an yi girbinsa an kawo shi kasa an tara shi sosai cikin gona sai a zoa cirw 'ya'yan da suke cikin gona kallon. Idan aka fidda ya'ya su ne za a wanke bayan an wanke sai a zo a shanya su, su bushe sosai sannan a dauka a zo a sa su a cikin buhu a dauna a bubu a matsayin kilon buhun. Buhunsa kamar irin buhun albarsa ne ake sa shi a cikin sai auna matane suna zuwa suna saye a cikin bubu, za a iya auna ma a matsayin mudu ko bai kai mudu ba. Amma awan buhun ya fi daga nana sai a dauka a kai kamfani inda ake sarrafa shi daban-daban ko kuma idan ba a kai kamfani ba sai a dauka a kai wasu ƙasashen kamar irinsu kasashen waje ko turai. Irin wannan ne ƙasa ko jiha take samun kuɗin shiga sosai. Din su a cen turai ba su nomanta amma kuma sun fi mu tan Afirka amfani da ita sosai amma sun fi mu oya sarrafa ta zuwa abubuwa daban-daban, mu kuma sai mu je mu sayo abubuwan da suka sarrafa. Mu ne masu nomanta amm su ne masu sarrafa ta.

A wannan hoton za ka ga bishiyan koko ce ka ga ‘ya’yan duk sun zagaye bishiyoyin to a haka kokon yake fidda ‘ya’ya za ka ga ‘ya’yan shuɗi-shuɗi wani kuma ja-ja ja-ja za ka gansu da girma kaman bishiyar goro, amma ba bishiyan goro ba ne. Bishiyan goro ba ya fidda ‘ya’ya a gefe, bishiyan koko ce kawai take fidda ‘ya’yanta a gefe-gefe har abun da ya yi sama. A nan a hoton ya nuna cewa ‘ya’yan sunkai girbi daman muddin suka kai wannan lokacin to sun isa girbi, a girbe su yanda ake yi za ka ga an shigo gona da adda ko kuma lauje sai a ringa sassarewa ɗaya bayan ɗaya, ɗaya bayan ɗaya, ɗaya bayan ɗaya a zo a tattara su wuri ɗaya kaman yanda na yi bayani a wancan hoton in an tattarasu wuri ɗaya sai a zo a fafe cikin a ringa fitar da ‘ya’yan. To, haka ake yi har akai ga a shanya a zo a sarrafa shi a zuzzuba a cikin buhu algarara irin buhun sa albasa daga nan kuma sai a ɗauka a yi kamfani amma a nan za ka ga bishiyoyi ne da yawa a cikin gonar wanda ake nomar koko kenan.

A wannan hoton za ka ga bishiya ce bishiya na kwakwa za ka ga guda ɗaya ga ta can amma a gefe akwai wasu bishiyoyi amma bai nuna 'ya'yan ba amma wann da nake gani ga 'ya'yan a cen sama ta fara 'ya'yan sun girma sosai daga nan ne za ka gane idan kan a so ka ga ne 'ya'yan sun isa ci za ka ga dun canza daha launinsu daga kore zuwa kamar sun fara bubbushewa shi za ka gane cewa kwakwar ta isa girbi. Wannan kwakwar, kwakwa ce ta shi ba kwakwa ce ta sayar ba, akawai bambanci kwakwar ci da kuma kwakwar manja. Ita kwakwa wansa ake ci za ka ganta katuwa ce kuma za ka ganta a can sama. Amma ita kwakwar manja za ka ganta a ƙasa wani lokacin kuma tana yin 'ya'yanta a cen sama kuma 'ya'yan ƙanana ne ba su yi girman wannan ba. Ita wannan kwakwai idan ka fafe cikinta bayan ka girbe ta da adda idan ka saukar da ita sai ka sa addan ka sara baya-bayan ka cire abubuwan da suke bayan. Sannan ka zo ka sake sa adda ka fasa ciki ko ka sa lauje ko wani karfe ka fasa ci za ka ga ruwa kuma za ka samu farin abu a ciki wanda ake ci wasu sun shan ruwan wasu ba sa shan ruwan. Ana amfani da ruwan kwakwa a matsayin magani, sannan a gefe za ka sama wani abu fari wanda ake kira ainihin kwakwa da ake ci

Barka dai a wannan hoton za ka ga hoton kwakwa ne a jere za ka ga yawancin su kore ne shar amma kuma suna da girma kuma na sayarwa ne an jajjera su wani saman wani akwai waɗanda ja ja ne kuma sun fara bushew kuma duk an haɗa du wuri ɗaya. Kwakwan nan ba kwakwar manja ba ce, kwakwa ce wacce ake ci idana ka bude cikin ta za ka cikinta fari sal da kuma ruwa. Wani lokaci wasu sun a shan ruwan kuma suna amfani da ruwan a matsayin magani. Wasu kuma zubar da ruwan suke yi su ci kwakwar. Ba a samun kwakwar a nan Arewacin Nijeriya sosai, amma tafi yawa a kudancin Nijeriya inda ake yawan shukata ta fi son ruwa sosai. Daga can ake zuwa da ita ana shigowa da ita nan Arewacin Nijeriya, wani lokacin ma daga maƙwabtan kasar mu suna shigowa da ita irin su Benin, Ghana da kuma kwatano su ma suna nomanta sosai. Sbod su suna da ƙasa mai ƙyau wanda ake musu ruwa sosai ba kamar irin na Arewacin ƙasar nan ba. Mu kawai kawo mana ake muke cinta.

Barka dai a wannan hoton ana nuna cewa masara ta isa girbi, za ka ga jikin masarar duk ya koma ya riga ya bushe ba kore sharaf yake ba amma daga can sauran ganyayyaki kore shar suke suna kan loakcin su ba su girbe kamar gomar wake haɗe da wake ,za ka iya shika masararka hade da wake Amma abun da ka fara shukawa ita ce masara idan ta fita sannan ka shuka wake. Da alama wannan gonar abun da aka yi kenan ga dai manomin yana tsaye ya na girbe masarar. A lokacin girbin abun da ake zuwa da shi, shi ne za ka iya amfani da lauje ko kuma adda a wurin girbin masararka. Daga bisani baya ka girbe sai ka biyo da hanya ka biyo da ma'aikatan ka ɗauko su a zo da hannu taron fiffige masaran. Ana ciccire ta daga cikin abun da aka gurbe ta. Daga cikinita. Don wani yana da guda biyu, uku haka yake fitowa daga jikin masarar idana ka dauko magirba, bayan ka dauko idan ba za ka iya girbin ba, an girbe ma sai ka biyo da hnnu ka ciccire. Bayan ka ciccire ka tara wuri daya bayan ka share wuri daya kk ka ɗauko ma'aikatan su ma su zoa rika ciccire daga jikin masara ana samun kwayarta zalla ta tishi

Barka dai hoton da aka nuna a nan hoton amfanin gona ke nan shi aka rubuta a sama. a hoton za ka ga hoton abun yana ɗauke da launin ɗorowa kamar ayaba kamar kuma wani abun da bam. Abun da dai suke nufi a nan shi ne amfanin gona, kowane irin amfanin gona. shi ake nufi da wannan kalmar. To akwai irinsu ayaba, albasa tumaturi kabeji, dankalin Hausa dankalin Turaw, attarigu tattasai masara man gyaɗa gyaɗan kanta, man ja da kuma kwakwar manja. Duk wani abu da ka sani na amfanin gona. shi ake nufi da wannan kalmar. A kodayaushe shi gona in aka fara nomansa, zai iya ɗaukar mutum wata uku wata huɗu wata biyar wani ma har shekara ya danganci da irin abin da ka shuka kafin ka cimma wannan amfanin nasa. kaman rogo. Rogo yana daga cikin kayan amafanin waɗanda suke shekara sai sun shekara ɗaya kafin a girbe su. Akwai irinsu masara da gyaɗa. Su wannan wata uku suke duk in da suka samu ruwa da shinkafa noman rani ita ma wata uku ta ke yi. Sannan a cin ma amfaninta, a girbe. a fara samun amfaninta a yi amfani da ita. akwai sauran kayayyakin da su ba su da wuyar amfani wa'inda su dama bishiyoyi ne. lokaci-lokaci ne suke zuwa, in lokacinsu ya yi. sai ka ga sun yi ƴaƴa amma in ba lokacinsu ba ne su ba za su yi ƴaƴa ba, kamar irinsu mangwaro, ayaba gwaiba su wa'innan kayan amfanin gona, lokaci-lokaci ne suke zuwa. in lokacinsu ya yi, lokacin za ka ga sun fidda ƴaƴan, an zo an ɗiba, an yi amfani da su. Sannan akwai rinsu kwakwar manja. Kwakwar manja kashi biyu ne Akwai ta gargajiya, akwai wanda kuma wadda ake shukawa wadda ƴaƴanta manya-manya ne. ita ma shekra ɗaya take yi kafin a ci amfaninta amfanin gona irin su tumatur albasa dankali duk irin waɗannan suna saurin lalacewa danda an kai lokacin amfaninsu aka girbe su ƙoƙari ake a siyar da su don ba har yanzu ba a sarrafa yanda za ai a aje su su daɗe ba sosai. sai dai ko a kai kamfani, kamfani ya sarrafa su su sa masu magani su maida su acikin gwangwani.

A wannan hoton abun ne ya nuna cewa wake ne ya kai lokacin a girbe shi. A wasu lokuta wake ba a barin ya bushe a gona koren ganye ake cire shi a je a sanya shi. Idan ta bushe sannan a daddaka a ciki. Ya'yan. Bayan a ba dabbobi su ci kuma suna cin sa. Ya'yan kuma murum sai a yi amfani da shi domin a ci. A wani lokutan kuma bari ake a gona sai ya bushe sosai sannan za a zo a yi horon sanan ka sha su zo sai a yi rononsa a rika sawa abuhu. Abun da yasa suke haka, shi ganyansa ana amfai da shi, dabbobi suna ci a matstin harawa. Ana nannaɗa shi na ajiye shi sai loakcin da rani ya yi babu ciyayi wansa za ba dabbobi a lokacin ake ɗaukowa ake ba dabbobi su ci kumabyana da amfani sosai ga dabbo bin wani lokaci har ya bushe sanna a shigo da dabbobi su yi ciwo su ci abu. Da aka bari

A wannan hoton abun da ya ya nuna cewa shuka ce wanda ta kamu da ciwo ko ta kamu da ciwon ƙwari, ƙwari sun hau ta sun fara cinta abun da ya nuna kenan. Yadda ake amfani konyadda za ka yi ka kare shukarka ko ka magance wannan abu shi ne na farko. Za ka samu akwai magunguna daban-daban wanda na ƙwari ne akwai irin su Gamalin wanda ake fesawa a gona wanda idan suka kama shuka kila shukar shinkafa ce ko kuma wake ko kuma gero ko wacce irin shukace dai za ka ga kore ce shar amma daga gefe ko daga sama da ganyenta za ka ga ta fara rami-rami ko ta fara bushewa ko kuma ka ga ƙwarin ma a kanta suna yawo za ka gansu da yawa baja-baja suna yawo a kanta, shuka ta kamu da cuta kenan. Sai ka yi ƙoƙarin ka nema maganin ka nemo abun feshi akwai fanfon feshi na hannu da wani abun da ake goyawa a baya a hada da ruwa ka rufe bakinka idan ma ba za ka iya yi ba sai ka dauko malaman gona masu feshi eanda suka san harkar feshi irin magani za su yi amfani da shi don su feshe ma gonarka. Don waɗannan ƙwari su mutu ko kuwa wannan cutar ta kama wannan ciwon su mutu.

Barka dai a wannan hoton abunda aka rubuta abunda ake nufi shine ka riƙe abu a hannunka a hannu da ya nuna nan hoton ya nuna mutumin yana riƙe da wasu abubuwa ne a hannun sa kamar su agwaluma kamar lemu kamar kuma albasa abu ne da ake so a sani cewa dai shi dai wannan mutumin akwai abubuwa a hannunsa shine rubutun fassaran rubutun da aka yi da yareb ko kuma ince harshen nasara watau turanci kenan bayan wwa'innan abubuwan akwai abubuwa da dama wanda mutum in yana manomi zai iya riƙewa da hannunsa akwai kuma wanda ba zai iya riƙewa da hannunsa ba Sai dai ya sa hannun kariya ko ince rigar kariya kamar in manomi yana so ya baje taki ko kuma ya zuba taki da hannunsa ba hannunsa zalla zai yi amfani da shi ba dole sai ya sa safa ta hannu wadda zai shiga gonan da ita kuma ya ringa ɗiban taki yana watsawa da wannan hannun sa ko kuma in zaka share gonar ka misali kana kiwon kaji in kana son ka share gonar ta koma fes ta tara takin wuri ɗaya dole da hannu zaka yi kuma hannunka in baka so ya kamu da wasu cututtuka dole sai ka sa mai abun kariya kana sa mai wannan abun kariyan zaka yi aikin ka cikin hankali kwance ciki nutsuwa ba tare da samun wata matsala ba saboda me, ka riga ka kare hannun ka ba wai cewa aka yi dole dole sai ka kare ba a'a, shawara ne kuma yana da kyau tsaftace hannuwa don lafiya kar ka yadda ya ɗauki wani abu koda na girbi ne an gama girbi a gona da hannunka a sake kyau kafin ka shiga gonan ka sa wannan safar a hannun taka sannan ka shiga kayi duk walwalan da zaka yi goge gogen da zaka yi canza ma dabbobi abinci ko kuma noma zaka yi kai noman kayi shuka sannan in aka zo wurin girbi in ma girbi zaka yi dole dai ka tabbatar da wannan safar tana hannunka don itace abun kariya.

Barka dai! wannan hoton da kuke gani hoton jirgi ne, amman jirgin ba jirgin da ya ke ɗaukar mutane ba ne, jirgi ne wanda ya ke da camera a ciki na ɗaukan hoto da kuma ɗaukan bidiyoyin mutane, hoto mai motsi kenan, wannan da ku ke gani ya na ɗaukar hoto idan hoton mutum ya ke ɗauka daga sama, ko kuma ya ɗaukar bidiyoyin mutane idan 'yan ƙwallo ne idan su na ƙwallo, ko kuma su na dambe, ko kuma ana tseren motoci, to irin wannan da shi ake amfani ake ɗaukar bidiyoyinsu, sannan baya wannan a gidan biki ma ana amfani da shi na ɗaukar mutane daga sama, ya na da amfani da yawa kuma wanan kyamarar kashi kala biyu ce akwai babba akwai ƙarami, amma a wannan hoton babban....ƙaramin ne a ka sa, shi ma i kula da wannan kyamarar, ya na ƙasa ya na motsa ta ya na kallon hotonta, duk inda zata je, in sama za ta je sosai shi anan shi ya ke tuƙa komai in gefe zata yi in hannun dama za ta yi in kuma hannun haggu za ta yi duk ya na ɗaukan ya na ganin motsinta, daga hannunsa a nan jagoran abun ya ke, da lokacin da za ta tafi da lokacin da za ta dawo da kuma irin hotinonin da ya ke so ta ɗauka minti nawa ne, minti uku ne, minti huɗu ne, minti biyar minti shida ne duk ya na ganin tsare-tsaren a nan wajensa, sannan ita wannan daga baya ne bature ya ƙirƙirota saboda ya sawwaƙawa ma su ɗaukar hotunonin mutane daga sama, shiyasa aka ƙirƙirota idan mutum ya na gudu a harkar film da riƙewa ake camera ana bin shi da gudu, ana cikin mota ana bin shi da gudu, ko kuma shi mai ɗaukar hoton ya na bin shi da gudu, sai aka samu sauƙi na sawwaƙawa aikin shi ya sa aka ƙirƙiro wannan kyamarar, saboda shi mai ɗauka ba sai ya bi mai gudun ba, kawai daga sama ne ita kanta za ta dinga bi da gudu shi kuma wannan mai tuƙawar ya na ƙasa ya na kallon komai da komai.

um wannan hoton kuma da da ub ne suke karyawa da safe dan yana zaune a gefe ɗaya da kwano a gabansa ɗayan gefen kuma akwai paranti da panke guda biyu a dayan gefen kuma akwai kofi da lemo a cikin kofin shi kuma uban yana ɗayan gefen shima da abun karinsa da kofi mara lemo a ciki da ɗayan kofin kuma akwai lemo a ciki da kuma kwanon abinci yama debo abincin zai sa a baki kenan ya fara kallan ɗansa yana murmushi da wannan karin ana ce mai kari ne wanda ba ake ce abinci mai nauyi ba abinci ne mara nauyi shima kaman wanda hoton daya gabata amfanin cin abinci mara nauyi shine yana sauwaka ma hanjin narke abinci acikin cikin mutum wanda ba sai hanjin ya wahala ba sosai am fi son da sassafe mutum in ya tashi ya fara kari da irin wa'innan abubuwan saboda hanjin yayi aiki tuƙuri kuma ya huta da daddare da safe kuma baya son ya fara tashi da abubuwa masu nauyi an fi son ya fara sa mai abubuwa mara nauyi yana narka su kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan shi hanji kaman irin injinin niƙa ne shi injin nika zaka gan in an cusa mai abu mai nauyi zakaga in ya fara niƙa abun ba ze niƙa shi yadda ya kamata ba zai je can ma ya tsaya amma in ka sa mai abu mara nauyi nan da nan zakaga ya markaɗa abun ya wuce to haka shima hanjin yake. to a wannan hoton abincin da suke ci abu ne mara nauyi me yiwuwa da sassafe suke ci ne ko kuma sun dawo daga wurin aiki ne ba'a sani ba amma dai abincin nasu mara nauyi ne wanda ake amfani dashi dake sauwaƙawa hanji wajen narke kayayyaki. Ɗan zaka ganshi yana murmushi sosai wata ƙila uban ya gaya mai wani albishiri ne don shima uban a gefe ɗaya zaka shima yana murmushi suna cikin nishaɗi a lokacin da suke cin abincin abincin wataƙila yafi wadda ake kawo masu daɗi a da shiyasa zaka gansu a cikin farin ciki da walwala ba kaman sauran mutane ba.

Shhhh Barka dai a wannan hoton za ka ga cewa malaman gonaki ne a tsaitsaye saye da wasu rigunonin wanda yake nuna alaman cewa, ma'aikata ne. Hannunsu akwai wata na'ura wadda ake ce ma phone trackin a turance, wadda take nuna ma mutum inda gona yake. Ya faɗin gonan yake ya tsayin gonan yake, da kuma da me da me ake amfani a cikinwannan gonar Wannan abun manoma ba sa amfani da shi sai dai malaman gona wa'yanda aka ba horo, ko kuma wa'yanda suka yi makaranta akan fannin noma. To su suke amfani da wannan abun, wannan na'urar don ba kowa ne zai iya amfani da ita ba, sai dai wanda aka koya ma ko kuma malaman ko kuma ma'aikatan, ko kuma turawa, na wancan lokacin. Tana da mafani sosai yadda baka zato don da ita, za'a nuna ma alamar cewan nan gona ce ba gida ba, sannan ya faɗin gonar, take tsayinta nawa ne, sannan me ya kamata ace an noma a irin wannan ƙasar. Don ba kowacce ƙasa ake ma shuka kowacce iri ba. don ƙasar noman doya, daban take da na gero. Inda ake nomn gero ba za a yi doya wani lokacin ta yi ba, ko tayi ba za ta yi yadda ake so ba. To irin waɗannan malaman su suke wayar da kan manoma su wayar da kansu su ce musu ga irin abun da ya kamata suyi amfani da su a gonansu ga irin shukar da ya kamata su yi a wannan ƙasar, ga abunda za su shuka, in suka shuka za su sami riba sosai, zai fita, sannan ga abunda za su yi amfani da shi don wani ƙwaro ya kama shukar su. GA irin abunda za su sa, su kashe shi, ga irin takin da za su sama wannan ƙasar in aka sa mata takin gargajiya ne ko na turawa, wanda zai sa shukar su ta bunƙasa. Wa'yanan malaman gona ne suke amfani da irin waɗannan na'urorin.

a wannan hoto rubutun da akayi a sama abun da ake nufi shine irin shukokin da suke fitowa a saman ruwa suke rayuwar su a saman ruwan ba tudu ba to irin waƴannan suna da yawa daban daban ya danganci wanne daga ciki akwai ma waƴanda ake ci akwai waƴanda ba'a ci waƴanda wani lokacin dabboi ake ba suci wani gabaki ɗaya mutum da dabba basa ci waƴannan shukokin da suke rayuwa a cikin ruwa akwai su irin su gwado gwado kamar gero yake yana da ƴaƴa manya manya to a cikin wannan ƴaƴan inka raba shi biyu zaka ga wani abu kaman tasba tsaba akwai tsaba ja akwai wanda ba ja ba wanda mutane zakaga suna cin sa musammam mata wani guraren zakaga ma tallansa ake ana ana siya amman bayan wannan bado akwai wani wannan ciyawa ne wanda ake yankawa ana ba dabbobi shima tsayi ne dashi sosai shima rayuwar sa yake akan ruwa ko kuma akan tafki duk waƴannan rayuwa suke ƙasa babu ƙasa sedai kawai ruwa in aka ci gaba da haka akwai abun da ake cema babban gida wanda ake koyar da harkar zamani ta noma ita ma kamar haka take wanda shuka ce ake shukawa akan wani abu na zamani amma ba akan yashi ba shima wannan kamar irin waƴannan shukokin suke irin waƴanda muka gama magana akan su ɗazu in aka ci gaba da yin haka za'a samu ƙwarewa sosai a fannin noma shiyasa turawa yanzu zaka ga suna fito da dabaru kala kala wanda in zakayi shuka ba se kayi shuka da ƙasa ba a a ruwa koko a inda ma babu ƙasa zaka iya shukar ka kuma ta fita sosai

Barka dai A wannan hoton za ka ga an samu zanjin yanayi wanda ruwa yayi yawa har ya shigo gonar mutum ya shigo wata gona, ze huce da ƙasar wajen da ciyayin wurin, da komaI na wajen. Ana samun irin wa'yannan abubuwa a gonaki harda da ma gidaje, amma a wannan hoton ya nuna cewa dai a gona ne aka smi wannan iftila'in. Wannan iftila'in yana faruwane a lokacin da aka ce mana damina ta sauka sosai ana marka-marka an fara ruwa sosai ba ƙaukautawa. To a wannan lokacinne ake samun wannan iftila'in wanda ruwa zai biyo in ba ai mai hanya ba a gona, zai biyo tsakiyar gona, ya kwase albarkatun gonan ko kuma ya kwase ƙasar gonan ya yi gaba da ita. Shi ya sa ake so a kowanne irin gona ka yi ma ruwa hanya ko da an samu irin wannan iftila'in na wucewar yashi, ko kuma na ruwa ya biyo ta tsakiyar gona in kayi hanyar ruwa za ka sami saukin wannan abun. Don irin wannan shi zai za wo ma a zo a sami tafki, daga irin haka ake samun tafki a gona, sai dai in wurin noman gero a mai da shi wurin noman shinkafa. In wurin noman irin su kayan lambu ne da sauran su wannan za ka iya mai da shi wurin saboda su suna son ruwa sosai. Amma a wannan yanayin, abun yana ɓata gona sosai in ba'a kula ba, kuma an fi son mutum ya yi ƙoƙari in zai yi noma, kar ya kwase ƙasar gaba daya, in noma za kai ka yi ƙoƙari, ciyayin wurin kawai za ka ciccire bawai zaka yi haƙan kwashe ƙasar wurin ba. Kwashe ƙasar wurin sh yake jawowa, irin wa'yannan abubuwan,a ke samun irin wa'yannan iftila'in a gonaki. Amma me maganin wannan abun shine ka shuka bishiyoyi in ka shuka bishiyoyi, irin mayna bishiyoyin nan suka kama ƙasa sosai ko da ruwa ya zo, ruwa ba zai ma ƙasar barazana ba, balantana har ya kwashe ƙasar wurin, ya yi gaba da ita ko kuma ruwan ya taru a wurin ya mayar da wurin rami ko kuma wani tafki haka. Amma in ka shuka bishiyoyi ka jera su a wurin manya-manya koko irin bishiyoyin da ba sa girma sosai ko ba sa da tsayi, to zai magance wannanwurin ko da ruwa ya zo ruwa ba zai tafi da ƙasar wurin ba. Sannan an fi son in noma za kayi, kayi noma sama sama ka cire ciyayin kawai kar ka kwashe har da ƙasar. Na Uku kuma ka yiwa wurin hanyar ruwa, ko da anyi ruwan sama sosai zai sami in da zai bi ya wuce ba zai bi ma ta tsakanin gona ba.

barka dai a wannan hoton zakaga hoton ciyawa a rubutun kuma dai abun da aka rubutawa a harshen hausa abun da yake nufi daga wannan zuwa wannan kuma daga nan se ina to zanyi ma abin ɗauka biyu inyi bayani akan su na farko in har magana ake akan ciyawan nan na hoton launin sa kore kore kafin ya koma kaman kafin ya kama kaman ya kama ƙasa sosai ya kamata ace ana bashi ruwa sosai kafin azo tinda shi wannan ciya war me amfani akwai wadda bata da amfani ma gabaki ɗaya a gona wadda sassare ta kawai ake yi in aka zo za'ai shirin damana a wannan lokacin in ruwa ya fara faɗowa kenan akwai wanda ake zuwa a sassare su a yayyanka su aba dabbobi su ci akwai kuma waƴanda aje musu za'a yi a busashshe da shi sosai to wannan shine ɗauka na ɗaya da nayima wannan kalmar dauka danayi ta biyu shine a fassarar da ake cewa daga nan zuwa wani wajen ina nufin cewa a'ah daga wannan shike nan fejin mun gama aikin gaba ɗaya aikin fassara a harshen nasara se ka maida shi harshen da kayi rubutu a kansa in harshen nasaran ne dai ka sake yi ba matsala inma harshen hausa ne kai magana akan sa babu matsala akwai yarakin da sukai magana akan wai in zasu iya magana akakn hoton da abun da suka gani ko kuma rubutun da akai a sama se suyi magana suyi sharhi akan sa to ni dai anan ba abun da na gani illa wannan rubutun da aka yi da harshe nasara sannan wannan ciyawar da muka ga da muka gani a hoto shine ake magana a kansa wanda yake nufi daga nan se wani wajen ko kuma daga wannan shike nan babu sauran aiki ko kuma a'ah daga wannan in aka sassareshi a gona babu wani wahala shiyasa suka sa hoton a ƙasan rubutun da suka yi saboda mutum yaji daɗin bayani akan abubuwan wannan abun da sukai a kai shi ake cema rubutu ko karatu me harshen damo me harshen damo wanda yake nufi me wuyan fahimta mun gode

A wannan hoton, hoton shagon kayan marmari ne wanda za ka ga abubuwa dabam-dabam na kayan marmari na farko, za ka ga akwai irin su abarba, akwai gwanda, akwai dankali, akwai... kanamfari, akwai lemo, akwai su ayaba, akwai su gwandar daji, duk dai babu irin kayan marmarin da babu, don shago ne wanda ake sayar da kayan marmari wanda na san ranka duka abunda kake so, na kayan marmari za ka zo ka same shi a wanna shago. Harda kayayyakin miya ma wani lokacin suna haɗawa a shagon, saboda irin su attarugu, citta, tumatiri, alayyahu, in za ka yi miya, haɗawa akeyi a shagon marmari ka zo nan a baka, su kuma, irin su kankana, ayaba, da lemo, da kwakwa, su kuma sashin su suma dabanne, amma haɗawa akeyi, waɗannan sashin ga na su nan gefen, wannan kuma ga nasu amma shagon kuma shagon mutum ɗaya ne na saida kayan marmari saboda in ka je wurin haɗi, ba sai ka koma wani wajen aje aka bak ba. a'a shi wannan yana da komai da komai,. tafi da gidanka kenan, duka abunda ka ke so irin na kayan marmari, za ka samu a wajensa. To bayan waɗannan abubuwan shawara, ga irin masu wa'innan shago, da dai anfi so su dinga haɗawa da irinsu dakali, da kabeji, da kuma doya, da dankalin turawa, saboda shagon ya ƙara bunƙasa ya nuna cewa eh kayayyakin noma yake sayarwa amma na marmari. To shawara dai ga masu shaguka su dauki wa'innan abubuwan su de na dogara ga abu ɗaya na kayan marmari su ce shi kawai za su rika sayarwa, a'a ka haɗa abubuwa da dama wanda in mutum ya zo, in zai haɗa kayan abinci ne ko kayan buɗe baki ne to a wurin duk zai samu ko kayan gina jki ne duka a wurin zi samu ba sai ya yi daga nan ya koma wani wajen ba. Musamman anan wasu jahohin hka suke amfani da sosai. aunawa akewa mutum ko kuma in za ka sai guda ɗaya a baka wani kuma lokacin, aunawa akeyi a kwando, ko kuma a mudu, ko kuma a kasa a ba mutum.

Barka dai! A wannan hoton hoton ya nunawa yanda ake soya cincin mai ƙanana. A hoton za ka ga akwai tukunya da kuma man gyaɗa, man gyaɗan yayi zafi sosai. Sannan aka yan-yanka cincin ƙanana aka zuba a ciki lokacin cincin yayi ya na fari. Bayan ya canza kala zuwa shuɗi-shuɗi sannan aka ɗauki abun kwasa aka kwashe shi aka fito da shi ga shi nan ya nuna a hoton. Yanzu bayanin da nike so nayi shi ne yanda ake yin cincin kafin a kawo yanda ma ake suyan sa. Na farko dai za ka samu fulawar ka. Bayan ka samu fulawa, sai ka samu ƙwanka sannan ka samu yis sannan kuma ka samu sikari sai ka zo ka haɗa su a wuri ɗaya, za ka auna ka gani inda yawa kake son kayi ka zuba fulawan da yawa. In kaɗan kake son kayi madai-daicin sai ka zuba ɗan kaɗan. Sai ka kwaɓa shi a roba. Bayan ka kwaɓa a roba ka shim, ka rufe yayi kaman awa ɗaya ko biyu, ya danganci dai awannin da zai yi. In ya kumbura sai ka fitar da shi, ka ɗora shi akan tire ko akan wani abu mai faɗi mai tsafta. Sai ka kawo yu wuƙan ka, ka yayyanka shi yanda kake so. Bayan ka yayyanka yanda kake so, inda faɗi kake so sai ka yanka, in ƙanana kake so sai ka yanka ƙanana. Tukunya ka na gefe bayan ka wanke tukunyar fes. Ka zuba ma ta man gyaɗa, ba'a suya da manja, anfi suya da man gyaɗa mai kyau. Bayan ka zuba man gyaɗan ka ciki sai ka kawo cincin ɗin ka zuba ƙanana-ƙanana wanda ka yanka, har ka zuba shi a ciki, ka bar shi bayan mintinoni da yawa, ya fara canja kala. Da farko kalan shi dai fari ne, bayan ya canza launin zuwa jaja sannan ka ɗo ka rinƙa kwashewa, ka na ajiyewa, ka zuba abunda yake tsiyayan mai. Abunda yake tsattsaye mai, man za ka gani yayi ƙasa, cincin kuma ya na sama, sai ka sake ɗibo wanin ka zuba a ciki.

A wannan hoton, hoton ya nuna yanda shuka ke fitowa daga ƙasa yanda ya ke tsirowa. Na farko za ka ga dai shuka guda biyu ne suka fito wataƙila shukan masara ne ko na dawa ko kuma na gero abunda alaman ya nuna ke nan To idan yanda ake shuka na farko sai an bari lokacin damana ya kusa in lokacin daman ya kusa sannan ka samu kaje kayi sassabe. Ka ɗauki gatarin ka, ka gyaggyara ganoar ka da kyau da kyau. Ka zo ka ɗebo taki, takin gargajiya wanda na awaki ko kuma na tumaki ko na shanu ka zuba a ko'ina a bakin gonar. Sai ka jira lokacin da aka fara ruwa ruwan farko. Na biyu ko kuma na uku dai lokacin da ƙasa ya jiƙu sosai sai kazo kayi noma, kayi noman shanu, ko kuma kayi noman haro wanda ake dokawa da galma. Ko kuma ka ɗauko tantan mota kenan, motan noma ta zo tayi ma noma. Bayan anyi ma noma ƙasan ya juyu sosai sai ka bari sai an koma wani ruwan mai ƙarfin, lokacin dai bayan anyi noman ruwan ya riga yabi ƙasan, ƙasan ta shanye ruwan. Sai ka jira aka sake yin ruwan sama mai ƙarfi sosai sannan kazo ka kawo shuka, ka na dasawa a cikin ƙasar. Bayan ka dasa wani ana shukawa guda biyu, kaman wake, shinkafa, masara, da dawa duk ana shukawa sau biyu ko kuma sau uku ƙwara uku, ƙwara biyu, ko kuma ƙwara shuɗu. Bayan ka tone ka shuka, ka bada ɗan tazara kaɗan, ka sake tonewa sannan ka shuka haka zaka ringa yi daga farkon gonar har zuwa ƙarshen gonar. To a wannan lokacin ne zaka ga bayan kwana biyu uku da shuka sai ka ga ya fara tsirowa yanda ya nuno a cikin hoton. Lokacin ƙasan na da sanyi, in ƙasa ba ta da sanyi ba'a shuka in ƙasa ba ta da sanyi dan ba ya fitowa yanda ake so. In ka na son ya fito mai kyau dole sai ka bari ƙasa ta na da sanyi sannan kayi shuka.